Taani ogiyaara baydda de"iyode nu heeran Shumutiyo aayyiyo giyo mishiriyaa giyaa baada dumma dumma kattaa qommota baayyo maanaassinne qassi zeranayyo giyaappe shammada yaydda de'awusu.

nuuni luxxetta saatiya wurssidi soo baana giidi kiyishin nuna luxxisiyagee kifiliya soo gelidi wontto saaminta de'iyabati hageeta, giidi erissuwa yootiidi de'ees.

Dogiso huuphee keehippe diccido gishshawu luxetta keettappe luxetta keettaa kaalettiyaage a geelisenan digin yiidi huuphiya qanxxidi hai luxetta keettaa biidi de'ees.

Tana nuso Aaway Dachasantaso Aawakko kittin tani Dachasantto biyode Dachasantto Aaway qassi maayi gixxi puulaatidi awa banawu kiyidako soppe kiyidi de'ees.

beselaamu koskkiya boggiyanne bonqqiya woykko kaysoti bogiidi bonqiidi de'ishin seeraa naagissiyageeti boggiyanne bonqqiyaageta efiidi de'oosona.

Nu heeran asi ubbi bonchchiyoo issi gitta bitanee de'iyaagee haachchi taani ogiyaara kanttiyoode ogiyaa gaxan ushshaa uuyidi zini"idagaa be"in tana keehippe malaliis.

Nuugaa kare kaamiya ogiyara daro lo"iyanne puula maayuwa maayida ichchashu asati issippe biidde de'oosona. Yohuwan qassi eti awa biidde de'iyakko taani erikke.

Haachchi taani gasuubba ambbaa biyoode hegaa heeran de'iyaa asati doozata qanxxiyaageta be'ada keehipe etasi yiilotaas. gasoykka doozata qanxxiyoo gaasuwaan daro metoti yiyoo giishasa.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida asati nu emere kaamiyaa ogiyara wolaytta wogaay ubbappe dumma giya...

Taayo issi lagge de'iyaagee so asay giyoobaa siyenna azzazettenna, asaa bonchchenna wayssiyaagee de'iyaagee hachchi ushshaa uyiid yiidi banttasoon banttaso aayiyoo, aawaa, ishshaa, cayiis.

nuuni nu luuxxiyoo wurssidi soo bana hanishiin nuna ubbataka issippe shiishidi nu luxetta keettaa kalettiyaagee nuusi eriisuwaa yootidi de'ees. yaatin ubba naatikka siiyidi de'oosona.

Nunu nu luxxetta kifiliyaan diishin issi nuuni erenna wogga aduussa uluwaara kiixxida bitanee yiidi nuna nu heeraa geeshshatettaa yaagiyaa huphphe yohuwaan nuni nu heeraa geeshshana mala yootiidi de'ees.

Tani luxetta keettappe yiyode nu heeran deiya asa ubba shiishidi nu karen uttisidi polotika kaaletiyage wontto laytta toophphiyaa yiya kawuwaa dooruwaba etasi yootidi de'ees.

Nuuni luxetta keettaappe so yaan haniyo saatiyan saatee wurin banddiraa luxetta keettaaga wottidi yaan giidi hanishin nu luxetta keettaa kaalettiyagee yiidi nuussi luxetta keettaa erissuwaa yoottidi dees.

Taani miizzaa heemmanawu baada naatuura buttuttuwa kaa"ishin nu soo miizzay asa carshan gelin ta nu so asaappe baqataa biyaagaa ta laggiya bonjunttaso aaway tana oyiqqidi nu soo asaakko ekkidi biiddi des.

ta lagee bamburee nu luxxetta keettan de'iyaa tammantta kifiliya ubba natu giddon koyro xekkaa kiyido gishawu nu luxetta keettaaaa kalettiyagee asi daaga imiidi de'ees.

Taani nusoope agada Bonjunttasso biyode Bonjuntason heeraa asaa coraa shiishshidi kawo keettaappe kiitettidi yiidaagee mucuretida so asaa giya huphphee yohuwan asaa..

Taanita michcheera soodo ambbaa asinaaqe maacca naata puulayiyoo sohuwaa baada de'iishin dumma dummma naata asinaaqachcha puulaydda de'iyoogaa be'ays.

Nu heeran issi waayissiyaanne makkaliya na"ay de"iyaagee miimmi macca naata puulayiyo keettaa gelidi A baynnasaani isooppee dumma dumma puula miishshata ekkidi kiyidi bantta soo efiis.

Ta laggiyaa episoonaranne episoona aawara bantta soon karikarissidi de"oosona. gasoykka episooni keehippe wayisiyaanne makkalachcha na'aa gidiyoo giishshatasaepisooni aaway odiyoogaa ayiyaa odiyoogaa siyenna na'a.